Ame aɖewo le efli me hetɔ ɖe teƒe aɖe. nyɔnu aɖe ko asitutunu kɔ tso etae. Ŋutsu aɖe de asi megbe. Eɖewo do awu ʋi, edo awuwo. Ame aɖe le nane ɖe eta.

Ameha 'ɖewo le le zɔa 'ɖe me, ŋutsuwo kple nyɔnuwo siãa. Eɖewo do awu yɛlo eɖewo do awu dzĩ eɖewo do awu yibɔ eye wode basiga he dze ɖom.